Esseppiki bbiri ziri ku kyoto era ziraga nti ziri mu kiyungu. Waliwo obuti bwe basonsese wansi waazo nga kiraga nti bafumba. Muvaamu omukka mungi. Ekiyungu kino kiraga nti si kitegeke bulungi.

Obumuli buyina langi eya kakobe, ate era ne langi enjeru. Kuliko enjuki etudde ku kamuli kamu; enjuki erina langi enzirugavu ne langi eya kyenvu.

Waliwo kalina kalina eno mpanvu ddala era eriko ebigambo ebiwandiikiddwa mu maaso g'ekkalina waliwo akakubo akaji akagendayo waliwo emiti egyetoolodde gya kiragala era emabbali waayo walaga nti waliwo emmotoka naye emmotoka eno bagiragako kitundu.